Mu kifanhanhi kinho kilimu eilike, eilike lilimu ekala ndhirugavu ela eilike linho liliku obwoya bungi ku mubiri.

Ekifanhanhi kilimu oluguudho lw'eitaka. Ku mbali kw'oluguudho kuliku obusubi nh'emiti. Ela mu maiso g'oluguudho eliyo obuyumba nh'omulongooti gw'amasimu.

Omusaadha ayambaile esaati ya kapere ayemeleire ku ibaale eliri kumbali kw'ennhandha elimu amaadhi ga bbululu, ela kumbali kw'ennhandha kuliku emiti emingi emighanvu, ate okumpi n'omusaadha ghaligho omuti mulala ogugya wangulu nga gwewetamu.

Ekifananhi kinho kilimu abakazi basatu bali tambulila mu kagila akatonho kumbali kwa kagila kuliku eisubi era omukazi omu kubakazi abasatu, asitwire omwaana.

Ekifananhi kinho kilaga olubalama olwe nhandha era kuliku abantu nhe lyato elya bululu nga byona byona bili ku lubalama.

Ekifananhi kinho kilaga omukazi gwe bakuba akafananhi ake kikanga ayambaire bulaghuzi ya bulu era nag erimu nhe bimuli.

Ekifananhi kinho kilaga ebibala nga feene, enanhansi, enhanha kyalaga nhi kaloti, kyalaga ghanho enho nho butundha, kyalaga nhe eisudhu, kyalaga nhe eilibwa era byona byona bya kulya era ekifananhi kinho kilimu nhe bibala ebindhi.

Mu kifananhi kinho mulimu ekalakita gyebakozesa mu nhimiro era ekalakita enho eriku emikedhe mingi egi gitambuza eri kukola emirimo gyaayo.